Mugihe c'amashure ibibuga abanyeshure bakinirako imikino itandukanye naho binonorera imitsi, usanga hari ubwatsi butotahaye, ariko iyo uburuhuko butanguye ubwo bwatsi burahera ,hagasigara ubwo kuruhande badashikako bariko barakina.

Ubuserukizi bw'igihugu c'Ubutariyano, bwarateye akamo abanyeshure b'abigeme bakunda gukina umupira w'amaboko, yuko bobibandanya kandi bakabiha umwanya, kuko bwiyemeje kubashigikira mukubaronsa ivya ngombwa nk'imyambaro y'amabara atandukanye, imipira yo gukina , kububakira ibibuga n'ibindi...

Umushikirangaji muvyo ajejwe harimwo kwinonora imitsi nimikino yarateye iteka ihiganwa rihuza amashure yisumbuye yo mugihungu cose aho yishikiye kugira ngo akeze yongere yambike imidari abanyeshure batsize iryo higanwa

Mu gihe c' amashure ibibuga abanyeshure bakinirako imikino itandukanye naho binonorera imitsi usanga hari ubwatsi butotahaye ariko iyo uburuhuko butanguye ubwo bwatsi burahera hagasigara ubwo kuruhande badashikako bariko barakina.

Mu gisata c'inyubako, utuzu twa sugumwe ni ikibanza co kwitondera cane kuko iyo twubatse nabi, dutwara ibintu nabi hanyuma ugasanga turateye ingorane mu bisata vyinshi. Nk’ amagara y'abantu ugasanga arageramiwe.

Muri ino minsi, hariho ibigo bishasha abavyeyi bashobora kuza barasigamwo abana bagiye kukazi. Ivyo bigo, abana babijamwo imbere y'uko batangura amashure y'intango, kugira bamenyere kubana n'abandi bana, gukina n'abandi bana no kwirirwa batabonye abavyeyi babo.

Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo amashure n'inyigisho, yaraye amenyesheje abana bose biga mu mashure ya Leta, yuko naho at'amahera y'ishure bariha, bazohora barazana ikikoresho vy'ishure bimwe bimwe, kugira baterere nk'ibikoresho bakoresha mutuzu twa sugumwe.

Ubuserukizi bw'igihugu c'Ubutariyano bwarateye akamo abanyeshure b'abigeme bakunda gukina umupira w'amaboko yuko bobibandanya kandi bakabiha umwanya kuko bwiyemeje kubashigikira mu kubaronsa ivyangombwa nk'imyambaro y'amabara y'urwatsi, imipira, kububakira ibibuga n'ibindi.

Kera abanyeshure barakora isuku ku mashure bigako. Barasukura aho abigisha baruhukira n'ikibuga cabo. Bahejeje ivyo baratora amababi yose yaba yakorotse ava hejuru ku biti hanyuma bakayashira ahantu hamwe kugira hagume hasa neza.

Mu mwanya wo kwinonora imitsi no gukina imikino itandukanye, abanyeshure barambara impuzu zabigenewe zifise amabara atandukanye, kugira baze kuja mu murwi bivanye umwe wese niryo yambaye, hama bakaca batangura guhiganwa.

Abanyeshure bo kwishure nshingiro ryo muntara ya Buhumuza ,bakina umupira w'amaboko bambaye umwambaro urimwo ibara ry'ubururu, n'irindi rishaka gusa n'iryera, kugira umwe wese amenye mugenziwe bitagoranye.

Ubushikirangaji muvyajejwe harimwo urwaruka nokwinonora imitsi yarateye akamo abantu bose bafise munsi y'imyaka 18 ko bokwiyandikisha mubigo vyumupira wamaguru nuwamaboko kubera ivyo bigo birimwo amahirwe menshi Kandi nubundi muburuhuko baba bafise umwanya wo kubijamwo.

Ishirahamwe ryumupira wamaboko kwisi yose ryarateye akamo abigeme yuko botangura gukina icogikino kubera kirimwo amahirwe menshi yokuja mumahanga nogutera imbere abigeme bomugihugu cuburundi ntibahengeshanya kwitaba akokamo

Uwutwara ishure ryisumbuye ryi mwaro yaraye abwiye abanyeshure bose yuko bazotangura kubahana uwuzokwibagira wese kugara umuryango wakazu kasugumwe akavuyemwo azohanwa ivyonavyo nikugira babakingire kubera akokazu kabakarimwo ubucafu bwinshi ubwotubona nubwo tutabona

Ishuri shingiro ryo mu ntara ya gitega baherutse ku risanura aho barigeretse incuro zibire ubu iryo shuri ryubatse n'amatafari rikaba risizwe abara atandukanye harimwo ayera nayubururu hariho n'ikibuga abanyeshuri bakiniraho umupira w'amaguru.

Murino minsi urwaruka rw'Imakamba rwarijukiye umupira wamaboko , ivyo bikaba bivuye rero kumvo yuko baherutse kububakira ikibuga cuwo mupira. Urwo rukino rero rukaba rukunzwe cane murino minsi .

Mu gihe c'ivyirwa, ibibuga abanyeshure bakinirako imikino itandukanye naho binonorera imitsi usanga hari ubwatsi butotaye. Ariko iyo uburuhuko butanguye, ubwo bwatsi burahera hagasigara ubwo ku ruhande badakinirako.

Abanyeshure bo mu ntara ya bururi baraye batahukanye igikombe c'ihiganwa ryahuza abanyeshure bose bo mu ntara mu gihugu cose, kandi bakaba banezerewe cane, kubera ari ryo rya mbere bagitahukanye.

Iyo abanyeshure bari mu gihe c'ishure ahantu bakinira umupira n'izindi nkino nyinshi haramera ubwatsi, kubera babari mu gihe c'imvura, ariko iyo bari mu buruhuko aho bakinira, kubera kuguma bahirukanga ubwo bwatsi buranyika bwose.

Kuruwu w'Imana uheze, haraye habayo urukino rw'umupira w'amaboko, ruhuza imigwi ibiri yambere ikomeye mw'ihiganwa ry'uburundi, iyo nayo akaba ari umugwi witwa dinamo n'umurwi witwa urunani, urunani rukaba rwatsinze n'amanota mirongo itandatu n'indwi ku manota mirongo itandatu n'inota rimwe ry'umugwi wa dinamo.

Karorero n'umwana w'umuhungu akunda gukina umupira wamaguru kandi ubu yabaye karuhariwe mururwo rukino. Kuva umunsi avunika mugikino kivandimwe, umurwi wiwe ntukigenda neza nkuko vyagenda iryambere, ubu ntibaherutse gutsinda urukino narumwe .

Ububiko bukuru bw'amafaranga mu Burundi, busigaye butanga imfashanyo ku bantu bayiserukira mu kwiruka canke mu mahiganwa atandukanye, nk'ayo gusiganwa kw'ikinga canke kwoga, vyose userukira igihugu, baragufasha, bakagufata mumugongo.

Urwaruka rwinshi rwo murino minsi rurirukira ibintu vyinkino no kwinonora imitsi kubera babona yuko ivyo bintu bishoboa gushikana umuntu kure kandi akabikora aciye mu bintu akunda binamuryohera akabikuramwo n'agafaranga ko kwibeshaho no kubeshaho umuryango wiwe.

Imiyabaga yo mu Burundi yarijukiye umupira w'amaguru , ivyo vyose bizera yuko bizobateza imbere, bigateza imbere umuryango wabo kandi bakitanga, ishaka, bagatera iteka n'igihugu cabo cabibarutse.

Uwu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu igihugu cu Rwanda nico kizokwakira ihiganwa ryaba nyonga amakinga basiganwa kandi iryo rikaba ari iteka ku gihugu cu Rwanda ndetse no kuri Africa yose ivyo rero bikaba ari intambwe ishimishije cane.

Umushingamateka muvyo ajejwe harimwo kwinonora imitsi, kuva yatiwe mu mwaka uheze, yarashize imbere cane arashiramwo n'inguvu umurwi w'abakobwa w'umupira w'amaguru kugirango arabe yuko nabo boshobora gutera imbere mu buryo batandukanye.

Umushikiranganji mu vyo ajejwe harimo amagara y'abantu yahemirije abantu bose bafise ibibanza bihuriramwo abantu benshi nk'amashure nk'ibitaro canke ubunywero yuko bokubaka amubuza ubwa si ugumwe bw' ikirundi, kubera ubwa kijahme mbere burwiza ivyaduka.

Ahantu inka zahora zirisha, ubu haramyotse harakunkumutse, kubera abanyeshure bari mu kiruhuko bahakiniye umupira ubwatsi bwari buhari butotahaye bwose buranyika, kubera baguma bayirukanga.

KARORERO n'umushingantahe akunzwe cane mu kibano ciwe ivyo navyo sibindi abana baramukunda cane kubera ariwe yigisha umupira winkino ivyamaboko n'ivyamaguru kandi rero akaba abitaho mu buruhuka yama akikujwe neza.

Bitewe n'urubura rwaguye mw'ijoro ryo k wa gatatu uheze inkino zose z'amaboko zari ziteguwe mimu bibuga bitandukanye zarahagaritswe bazimurira ku yandimatariki, kubera urwo rubura agononye ibintu vyinshi biva harimo n'ibibuwa vyo gukinirako.

Kuva atahutse ava mu gihugu c‘ ububirigi aho yari yaronse amahirwe yo gukurikirana amashure yisumbuye, Kabureni yaratashe aca atanguza ikigo cigisha umwuga kigafasha umuyabaga wese ashaka kwiga umwuga uwari wo wose kwiteza imbere.

Mu mwanya w' ukuruhuka canke kwinonora imiti abanyeshure usanga bambaye amabara atandukanye harimwo ayo umuhondo ayo ubururu amabara atukura ayera ayirabura canke ugasanga bamwe bambaye ibisa hejuru no hasi.

Kuva ihiganwa ry’imipira w’amaguru n’uwa maboko ritanguye, kuza riratanga ubushimwe, ibisomero vyose n’ibigo na mashure vyaciye bitangura kuza birashiraho umurwi ubiserukira, kugira ayo mahera ntabacike.

Ubuserukizi bw'igihugu c’Ubudagi mu Burundi burashigikira cane kandi buratera intege uwo wese akeneye gushigikira imiyabaga mu bikino vy'amaboko n'ivyamaguru, yuko yoterera, yogira ico atereye, uw'umupira canke impuzu bo kwambara, kugira bashobore kwiteza imbere.

Utuzi twasugumwe dutegerezwa kugira igisuku rihanije canecane nko mu bunywero mu mavuriro canke mu mashure y'uburaro ivyo vyose ni kugira twirinde ingwara zifatira ku gitsina, kubera io zo zandukira cane.

Muntumbero yogushigikira no guteza imbere urwaruka rufise impano kandi rukunda umupira w'amaboko nuwa maguru, Umushinga mateka muvyo ajejwe harimwo kwinonora imitsi yarateye akamo abavyeyi bose gushigikira ibibondo vyabo murizo nkino.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe lycee ya mutima mweranda n'ishure ry'akarorero ryakira abanyeshure batari bake kandi rikabaha ibikenewe vyose haba mu nyigisho canke mu kunonosora imitsi no mu kwinonora imitsi mu mupira w'amaguru uw'amaboko ndetse n'ibindi.

Abanyeshure b' abigeme ntibakunda umupira w' amaguru , benshi muribo bakunda umupira w' amaboko , abandi nabo ibintu vyo kwinonora imitsi ntibabikunda cane ,abandi usanga bakunda nko kuririmba canke gushushanya n' ibindi bintu vyose vy' ingira kamaro.

Ikibanza inka zahorazirishamwo mu mpenshi, ubu harakunkumutse nta bwatsibu gihari bwari butotaye bwose bwaraheze, kubera abanyeshure bahakiniye umupira bari mu kiruhuko, ubu harumye nta kintu na kimwe gihari.

Iyo bavuze inkino z'umupira w'amaboko, benshi mu bantu babimenyereye bumva umupira wa wundi uguma udunda utanga kwa mugenzawe. Ariko si vyose si ukwo vyama bimeze. Hari ho iyo umupira udakora hasi, ahubwo ukoze hasi urukino ruca ruhagarara.

Umukuru w'igihugu yaraye asohoye itegeko rivuga yuko ikigo cose c'isomero gifise uburaro gitegerezwa gusiga canke kwubaka ikibanza co kwinonora imitsi kugira abanyeshure ntibarambirwe n'ivyirwa.

Mu vyigwa abanyeshure bakunda hariho icigwa co gukora kwinonora imitsi arico bakunda cane kubera muri ico cigwa atawuronka ubusa n'uwanyuma aramenya, ico cigwa rero abanyeshure bose baragikunda.

Ubu mu Burundi ntushobora kugenda kukazi ngo usige umwana muhira hariho ikete ryasohotse ribibuza, ubu rero ufise umwana ucaja kukazi kuva mugatondo gushika ku mugoroba utegerezwa kumusiga muri kimwe mu bigo vyagenewe kurera abana bikabirirwana hanyuma ukamuhitana utashe mugataha.

Mu mashure y'uburaro hategerezwa kuba ahantu hakwiye hagati y'ivyumba abanyeshure bararamwo, aho hantu, naho bahakorera ibintu bitandukanye, nko kuhamesurira, canke kuhagirira isuku ry'ibitandukanye.

Umushikiranganje w'amagara y'abantu ,yarategetse abo bose bafise amashure y'uburaro, yuko hageze kubaka utuzu twa sugumwe yuko bokubaka utw'ikirundi, canke utwakera, kubera utwa kijambere tworosha y'uko ingwara ziva k'umunyeshure umwe zija k'uwundi, uko kigacik'ikiza.

Mu ntara ya Bujumbura neza na neza aho bita ku mutumba wa Gihosha niho hari ikigo ca karorero citiriwe ca Mutima mweranda ico kigo kijako abanyeshuri baronse amanota meshi mu gihugu gusumba abandi bose kandi bakaba biga ku buntu canke bwa reta.

Ubushikiranganji muvyo bujejwe harimwo kwinonora imitsi, burateye akamo abo bose bafise amashure, yuko botegura ibibanza abanyeshure bazoruhukiramwo canke bagakiniramwo inkino zabo kugira bashobora kwiteza imbere mu bundi buryo butari ubwishure gusa.

Kuwimana uheze ,niho umukenyezi Makurata ajejwe guhesha agaciro izina ry'umukenyezi ,yafata ijambo arakoranya ibibondo vyose vy'abigeme, kugira abayagire ingene bokwitwara, bakaba abapfasoni bameze neza murunganwe.

Biturutse ku mvura y' isegenye yaraye iguye mwiri joro riheze abanyeshure bahora bakinira ku kigo ku kibuga co muri babayi ntibashoboye gukina urukino ruvandimwe bari bafise kubera ico kibuga cari cuzuye amazi.

Umukuru w'igisagara aherutse gutegeka amashure yose yuko ku mvo zo kugira ibintu bise neza, amashure ase neza, abanyeshure bisanzure bigire ahantu hameze neza, bosigisha ibibaho, impome n'intebe hakaba hameze neza.

Abana b'abakobwa muri no misi barijukiye umupira w'amaboko ivyo bakaba babigira kobera bafise mukuru wabo yamye abacira inzira kupfa kera, ubu akaba yarateye iteka igihugu agiserukira mu makungu.

Iyo witegereje mukibuga abantu bakinirako inkino zitandukanye, urabona neza yuko ikibanza abantu benshi bacamwo canke bamaramwo umwanya bariko barakiniramwo, usanga ubwatsi bwaranyitse gusumba ahandi. Ivyo rero, ntibitangaje kuko ariko vyategerezwa kumera.

Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yarahimirije abanyagihugu bose bafise imiserege ica imbere y'inzu zabo yuko boza barayigirira isuku, kugira igisagara kigume gisa neza, kandi yuko uwo bazofata umuserege usa nabi ashobora gucibwa amande.

Kumvo z’urubura rwaraye rurarwa mw'ijoro ryo kuwi Mana uheze ico kibuga naba kijejwe barasibije umupira n'ibindi vyose vyari bitegekekanijwe nk'imanza vyari kuhabera muriyo ndwi kubera bifata umwanya kugira barukure.

Ubuserukizi bw'igihugu c'ubufaransa mu gihugu c'uburundi bwarashigikiye cane, kandi burafata mu mugongo bwokangera bugatera intege umukenyezi wese canke umwigeme ashaka gutera imbere biciye mu buryo bwo kwinonoro imitsi canke intino zitandukanye.

Mu rukino rw'umupira w'amaguru rwahuje umugwi wa Bumamuru n'umugwi wa Vitaro, habaye ukutumvikana hagati y'abakinyi babiri bo mur'iyo migwi, hanyuma umuhagarikizi araza kubanguranya, kubera bari batanguye gukubitana ingumu.

Mu ntumbero yo gushigikira no guteza imbere urwaruka rufise impano kandi rukunda umupira w'amaguru, umushikiranganje muvyajejwe harimwo kwinonora imitsi, yarateye akamo abavyeyi bose yuko boshigikira ibibondo vyabo muri iyo nzira.

Utuzu twa sugumwe tw'amashure y'uburaro i Bujumbura, turaboneka neza yuko dufashwe nabi, abanyeshure naho baba bitwa ngo nabo mu gisagara barigenza nabi bakahonona bakahakorera hamwe ibidategerezwa kuhakorerwa.

Igihugu c’Uburundi kiriko kiratera imbere aho naho nta handi tubibonera atari nk’ibigo bishasha vyakira abana bikabasigarana, umuvyeyi akaja ku kazi atekanye azi neza ko umwana wiwe ahari amerewe neza .

Ndayishimiye n'umukinyi w'umurundi yaronse amahirwe yo kuja gukina umupira w'amaguru k'umugabane wa buraya, ivyo kandi bikaba vyavuye kw'ishaka ryiwe no kwitanga, aho vyarumye bamugomwa, kandi rero akaba yateye intege abandi benshi b'imiyabaga na batoyi biwe yuko bo kurikira muri iyo nzira.

Inkino z'amaboko ni nyinshi cane, ariko umwe bamenyereye n'umukino w'amaboko ukinwa hariho amagor'abiri, n'abakinyi batanu, hariho uwundi baterana umupira wowo utadund'umupira, kandi udakora hasi.

Ikigo c'akarorero co mu ntara ya Bururi, caraye kironse agashimwe kavuye k'Umukuru w'Igihugu, bivuye ku mvo yuko abanyeshure cumi ba mbere mu gihugu ariyo bavuye, baronse amanota menshi kandi ashimishije.

Muri no misi inyubako zishasha uzimenyera ku mabati yazo usanga amabati yazo afise ibara ry'urwatsi rutoto ivyo na vyo bikaba ari kumvo yuko iryo bara ritagwa ingese vyononekaye binyarutse, kandi yuko iryo bara riramba cane, kubera ridakarirwa n'izuba nkiritukura canke nkiry’ ubururu.

Kuva umukuru w‘igihugu agendeye ibohero rikuru ryo ku mpimba, abantu bose bari bajejwe ivy‘ isuku, barakuwe mu kazi kubera ahantu yahasanze hasa nabi cane batahagirira isuku rikwiye.

Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo amagara y'abantu, yarasavye abantu bose bashaka kubaka amashure ahuriramo abana benshi yuko hageze ku tuzu twa sugumwe bogira utw'ikirundi, kubera utwa kijambere twononekara kandi tugashobora gutanga indwara zandukira vyoroshe cane.

Buramatari w'intara yagutse ya Buhumuza yarahimirije abanyagihugu bose bafise ubunywero yuko batokubaka ubuzu bwa sugumwe bwa kera ariko bokubaka ubwa kijambere, kubera ubwo bufasha kurinda indwara zandukira.

Ishami rya kaminuya yu Burundi riri mu ntara ya ngozi riherutse gusigisha inyubakwa zazo kubera bumvise yuko umukuru w'igihugu azoza kubagendera mu kwa gatanu kuza kandi azoza azanye infashanyo.

Kera mu Burundi urwaruka ruri hagati y'imyaka umunani na cumi n'icenda bose birukira gukina umupira w'amaguru, ubu vyarahindutse abo bose kuva kuri iyo myaka gushika kuri mirongo ibirinu itanu no kuduga bose birukira umupira w'amaboko wawa.

Uburongozi bw'ishure ry'imakamba burahimiriza uwo wese yoba afise ingeso mbi yuko atohumiriza abana b'abandi ngo bahumbishe abatwari mu ngeso mbi ivyo rero bikaba bivuye ku mvo yuko muri no misi hibonekeza iyo eso cane.

Mu bituma abanyeshure bakunda ishure nuko bakina inkino zimwe zimwe bakagira abagenzi, bakaryoherwa ,bakamererwa neza kubera iyo bitaba ivyo amashure yobarambira ivyigwa bakanabiheba.

Mu bisanzwe amashure y'isumbuye ategerezwa kuba afise ahantu abanyeshure baruhukira, aho rero ntituvuze ay'uburaro, ayo yoyo ategerezwa kuba afise ahantu hanini cane, naho barima nkiyo bari mu bihano harimwo.

Urwaruka rwarijukiye ibintu vyo gukina umupira w'amaguru nuwa amakobo no kwinonora imitsi kubera bumvise yuko ivyo bintu bituma umuntu agira amagara meza akaramba ndetse akarambana ubukomezi muri we.

Umushikiranganji muvyajejwe harimwo inyubako n'amashure arasaba yuko amashure ya reta yose boyasigisha ibara rimwe ari iryera n'iry'ubururu ataruko naho bagahindura bagasiga iryera gusa.

Abanyeshure biga mu gisata kijanye n'amagara y'abantu n'ibidukikije, bariga imiti itandukanye uko ikorwa n'uko ikoreshwa k'uwuyandikiwe n'umuganga mu gihe uwo muntu agwaye ,kugira aronke amahirwe yo gukira.

Iyo hageze m'umwanya wogukora ibibazo, abajejwe kubitunganya barereka abanyeshure neza uko bovyitegurira bibereye hama bakabereka naho bicara mugihe bariko barakora, kugira vyose bigende neza ,ntihagire uwufatwa ariko araba kwa mugenzi we.

Komine Mabayi iherutse kwiguruza icese ikigo ca mbere kijejwe gutororokanya amaraso kandi iyo ikaba ari intamvwe iteye imbere cane nkuko bivugwa na musitanteri wiyo komine , bikaba bishimishije kandi n' abanyagihugu.

Kaminuza nshasha y'i Mwaro, ni Kaminuza iteye igomwe cane. Yubatse muburyo buhanitse, mu buryo bwa kijambere, aho usanga yubakishujwe amakaro gusa, kuva hejuru gushika hasi. Imbaho nazo si birya tumenyereye.

Umushingamateka muvyajejwe harimwo itumwatumwanako ry’ amakuru aratera akamo umuyabaga wese yoba ashaka kwiga ibijanye n’ico gisata ko yokwiyandikisha ku kigo kuri kaminuza iyariyo yose hanyuma akandika akaza akitaba.

Mu mashure y'uburaro hariho ikibanza kiba cagenewe kubikwamwo ibitanda na bimwe mu bikoresho abanyeshure bandikamwo ivyo mwigisha yabigishije hamwe n'ibitabo bakoresha bagaca bahugara kugira ngo ntibitakare canke ngo vyononekare.

Muburundi hariho iradiyo nshasha yitiriwe radiyo mariya iyo radiyo ikaba ivuga ibintu bijanye no gusenga ikaba ihimirize urwaruka mukwita mubikorwa vyimana nkuko yezu yabikora akiri muto akaja kwa data bakanamubura niwabo.

Ububiko bukuru bw'ibitabo mu gisagara ca Bujumbura buri mu kigo bitiriwe umweranda Pawuro, ubwo bubiko bukaba burinzwe neza, kandi ariko bukaba bushobora kugendwamwo na bose, uwushaka gutora igitabo cose canke uwushaka gusoma igitabo icarico cose.

Ububiko bukuru bw'ibitabo vy'i Kirundi birimwo ibitito n'imigani, buri mu gisagara ca Bujumbura mu kigo citiriwe umweranda pawuro, bikaba bibitswe neza kandi bikaba bishobora kuronkwa na bose.

Ishuri ry'intango ryo mu ntara yagitega rifise ikibuga kinini kigabuye mu bice bitandukanye abana bakiniramwo, bisizwe amabara menshi atandukanye nk'iryo urwatsi rutoto iryo umuhondo iryo ubururu n'iritukura, hakaba hateyemwo n'ibiti birebire cane.

Niyonsaba ni umukenyezi w'umurundikazi amaze guserukira uburundi mu makungu, mu mahiganwa yo kwiruka, aho amaze gutahukana igikombe c'inzahabu incuro zirenga zine n'imidari itari mike. Kandi abandanya atera iteka igihugu camwibarutse.

Ishure ry'intango ryo mu ntara ya Kirundo rifise ikibuga kigabuye mu bice bitandukanye abana bakiniramwo, Bisizwe amabara meshi atandukanye, nk'iry'urwatsi rutoto, iry'umuhondo, iry'ubururu n'iritukura hakaba hateyemwo n'ibiti birebire cane.

Ndi kuri yo ni umunyeshure mu mashure y'intango mu mwaka wa kane arakerebutse cane ntacega kw'ishure, kandi arabaza ibibazo vyinshi umwigisha iyo hageze gukora imyimenyerezo kukoibaho iyama yatowe mu bakora, kandi umuvyeyi wiwe arabishima.

Leta y'uburundi yarasohoye kuba imana uheze itegeko rivuga yuko umuntu wese aba hafi y'umuserege ategerezwa kusukura, kandi uwo bazosanga hasa nabi azohanwa ahisunzwe amategeko, kubera imiserege ituma amazi y'imvura atemba neza.

Leta y'uburundi yarasohoye kuba imana w'umuntwiheze itegeko rivuga yuko abanyeshure bose biga mu mashure ayegukira bategerezwa kwambara umwambaro urimwo ibara ry'ubururu n'ibararisa nk'ivu, kubera ayo mabara adacapfura cane.

Kuva kera mu mashure y'uburaro, hamye hariho ikengeri ivuzwa kugira uwuyivugije amenyeshe abanyeshure yuko hageze umwanya wo gukora ikindi gikorwa, nko guhindura icigwa canke kuvyuka mu gatondo. Iyo kengeri kenshi aho uyisanze, iba ifise ibara rigomba gusa n'iryo ubuki buhiye.

Amashure ya reta yose uyatembereye biraboneka ko ashaje, ubibonera nko kumpome ziba zarataye amabara zisizwe kera, kunzugi zaguye ingese canke ku mabati aba yaradambutse bitewe n'imvura hamwe n'umuyaga.

Abana biga mu mashure mato mato iyo hageze gutaha ntibashoka bataha i wabo, babanza gukina mu nzira usanga bariko bakina umupira w'amaguru abandi bariko baterana udupira duto duto, ariko ivyo gushika muhira i wabo si ubwo nyene.

Ishure ry'intango ryo mu ntara ya Kirundo rifise ikibuga kigabuye mu bibanza bitandukanye abana bakiniramwo bisizwe amabara menshi atandukanye nk'iry'urwatsi rutoto ,iry'umuhondo, iry'ibururu n'iritukura hakaba hateyemwo n'ibiti birebire cane .

Kubera intara ya gitega irimwo izuba ryishi abanyeshure baratanguye kuza barashira impapuro mu madirisha kugira birinde iryo zuba ariko uwutwara ishure nta vyishimiye kubera ngo bituma hadasa neza.

Umuyaga w'igihuhusi waje mw'ijoro ryo kwimana uheze warononye ibintu vyinshi harimo nk'intebe nk'imiryango canecane amabati yasambutse ivyo vyose, kandi rero bikaba bivuye yuko iryoshure ryubatswe mu buhinga bwa kera.

Abanyeshuri biga kw'ishure shingiro ryo muntara ya gitega, barasaba indongozi ziryo shure yuko botorera inyishu ikibazo c'umuco mwinshi w'izuba winjira mubirasi, bigatuma abanyeshure batabona neza ivyo mwigisha yanditse kukibaho.

Ku mashure meshi usanga ibiro vy'indongozi bisize amabara atandukanye naya handi ivyo rero bigatumwa nuko ico kibanza keshi cakira abantu biteka nka bavyeyi barereye kuriyo shure canke rimwe rimwe nk'inzego zijejwe amabanga atandukanye mu gihugu.

Biturutse ku mvura y'ishegenya yaguye ku wa gatandatu uheze ishure rikuru ry'imakamba ryarononekaye cane amabati araguruka indugi zirasenyuka impome na zo ntizasigaye zirimwo imigaga, kandi rero ivyo ngo ni uruhombo rukomeye cane.

Abanyeshure bo mu mwaka wambere yamashure mato mato bariga imyimenyerezo itandukanye muriyo bariga ibiharuro bakiga kubiteranya bakiga gukura igiharuro mu kindi canke kubishira hamwe.

Mu mashure y'abigenga, abanyeshure baremerewe gukoresha ngendanwa zabo bariko bariga, mu ntumbero yo kurahura ubwenge. Ariko mu ya Leta, ivyo ntivyemewe n'indongozi. Ni n'ikosa rihanwa n'amategeko, kandi barashobora kwirukanwa bazifatanywe.

Ishure ry'akarorero ryo mu ntara ya bururi muri ko mine matana ntirihengeshanya gukoresha amafaranga y'imfashanyo ryaronse kugira ryohera abanyeshure ntubu riherutse kuwubakira ikibanza gishansha co gukiniramwo, kandi abanyeshure barabiryoherewe cane.

Iyo Umwaka w'ishure Utanguy umunyeshure aba azi Umwaka agiye gutanguriramwo. Kugira ngo umunyeshure ntazimire ishure rira bwira abigisha yuko bofata ningwa canke ikindi icarico cose gishobora kwandika kumuryango bakandikako Umwaka uwarixo nikirasi icarico.

Kuw'Imana wo mu ndwi iheze, reta y'uburundi yarasohoye itegeko rivuga y'uko abanyeshure bose biga mu mashure ayegukira, bategerezwa kwambara umwambaro urimwo ibara ry'ubururu n'ibara risa nk'ivu, kubera ayo mabara adacafura cane.

Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo amashure n'inyigisho yaraye asohoye itegeko rivuga yuko abanyeshure bose biga mu mashure ya leta bategerezwa kwambara umwambaro usa n'umuhondo, kubera iryo bara ridakaza umucapfu.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ry'i Gitega bari basavye intwaro yuko bobazanira ibitambara vyo gufuka amadirisha kubera haca izuba ryinshi rikabakubita mu maso rikababuza kubona neza no ku kibaho.

Makurata n’umupfasoni w’umugwizatunga mu ntara ya Makamba, yaraye amenyesheje abantu bose basohokera n’abagendera mubunywero bwiwe, yuko uwuzofatwa yihagaritse ahariho hose atari mubuzu bwa sugumwe bwabigenewe azocibw’amande.

Mugihugu c'uburundi abanyeshure bo m'umwaka w'icenda n'abo m'umwaka wo guheraheza amashure yisumbuye bakora ibibazo vyabo m'ukwatandatu hanyuma amanota agasohoka m'ukwicenda. Iy'amanota asohotse rero uyasanga ahugeze hose kubera igihugu kiramenyesha abanyagihugu bose.

Mu mwanya w'ivyigwa, nta munyeshure numwe yemerewe kuja ku kibuga c'umupira kiretse ari uwumerewe nabi. Ivyo rero, uburongozi bw'amashure bwarabimenyesheje yuko uwo bazohasanga, azohanwa hisunzwe amategeko kandi abanyeshure baravyubahiriza.

Uwurongoye amashure ya leta yose mu gihugu c'uburundi yamenyesheje yuko abantu bose batwaraye mumashure mato mato bategerezwa kwicarira ibiti n'amashamba akikuce iryo amashure kugira birinde yuko abana baribwa n'inzo soka canke utundi i tunyamaswa twose twuba muri ayo mashamba.

Muri no myaka abana bariga ibitito n'imigani ku mashure bajako kera mu myaka yahera ibitito n'imigani nta handi umuntu yavyigira atabibwiwe na sokuru wiwe murumva rero yuko ikirundi kiriko kiraryohoka, kandi ikiriko kiratera imbere.

Muri no minsi haribonekeza ubwinshi bw'abanyeshure barengeye ikirase bariko barigiramwo mu ntara ya kirundo ni yo mpamvu abavyeyi bo muri iyo ntara basaba yuko leta yokubaka amashure menshi kugira abana babo bige bisanzuye, kandi bamerewe neza.

Ishure shingiro ry'umurwa mukuru w'i Makamba ryaraye rimenyesheje abigisha n'abanyeshure yuko ku mvo yuko umurongozi wayo yaraye yitavye Imana batazokwiga mu ndwi iza, kandi bategerezwa kuja kumuhambana iteka.

Biturutse ku mvura y'isegenya yaraye iragwa mw'ijoro ryo ku wagatanu wo mu ndwi iheze, ishure nshingiro ryo ku mutumba wa Mabayi ryarononekaye, amabati araguruka, inzugi nazo zirononekara.

Mu mategeko y ' Uburundi ikigo cose ca reta canke icigenga gitegerezwe kuba gufise ibendera ry' Uburundi ahantu hagati kugira uwuza wese abone naho hoba ku masanamu aho hantu ahariho.

Mu mashure y'intango aho usanga abana batarashika mu mashure mato, uhamenyeshwa n'udutebe dutoya, n'utuntu duto duto, utuntu babikamwo ibitabo usanga ari utuntu tugufi cane, ndetse usanga hashushanije ibintu vyinshi bimanitse ku ruhome, ahandi ugasanga hari amabara menshi, kubera baba bariko biga ibintu vyinshi mu mwanya umwe, nk'amabara, nko gusoma, n'ukuririmba.

Biturutse kumvura yisegenya yaraye irarwa mwijoro ryo Ku wimana wo mu ndwi iheze ishure shingiro ryo Ku mutumba wa mabayi ryarononekaye amabati araguruka inzugi nazo zirasambuka eka sivyo vyonyene vyononekaye hariho n'abakomeretse.

Ishure nshingiro ryo ku murwa mukuru wa mabayi biraboneka ko rishaje, naho biruko ryarigishije abantu benshi kandi bamwe murabo babaye abategetsi abandi baba abarwizatunga bemera yuko bazoza bazanye imfashanyo gusubiriza ishuri ryabo.

Murino minsi umukuru w'igihugu yifatikanije numukuru w'igisagara ca bujumbura barashimira abantu bose baffise amashirahamwe akora imiserege n'isuku mu gisagara kuko babona ko ivyo bintu bishimishije cane kuko birakwiye.

Umukuru w'Igihugu yaraye amenyesheje abantu bose bafise amashure ya Leta yuko azotanga agashimwe k'intebe n'ibikoresho bishasha n'ibindi vyose ku kigo kizoronka amanota ashimishije gusumba ayandi, bakazoba barabiye ku banyeshure cumi bambere.

Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo inyubako mu gisagara yariyamirije abantu bose bubatse hafi y'amashure yuko iryo shure ridashobora kugurisha ibibanza, ahubwo yuko bazoba bomorera bakabigiza hirya kugira ishure ryagukirwe rironke aho ryiyagukira.

Reta y'Uburundi yarateye akamo abajejwe amashure y'ayo yose, yuko boza bararaba bagakurikiranira hafi abanyeshure bonona ibintu mw'ishure nk'impome canke ama meza canke imbaho n'ibindi.

Mu ntara ya Bururi, muri komine Matana, hariho ishure ry'akarorero ryisumbuye ryitiriwe"Umugenzi w'abana".Iryo shure rero, rikaba ryubatswe mubuhinga buhanitse, rigeretse incuro nyinshi kandi rikaba, ritanga imfashanyo ku banyeshure bose bafise amanota meza.

Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo amashure n'inyigisho yaraye asohoye ijambo yuko amashure yose, amasomero yose mato mato, canke ayisumbuye atazosubira kurenza ikiringo c'indwi imwe mu gukora ibibazo vyo kurangiza umwaka.

Iyo ugiye mw'isomero utazi abahiga ingene bangana, urashobora kuraba amameza yabo n'udutebe bicarako kugira umenye nimba ari ishure rito, iryisumbuye canke irya kaminuza, ukaraba n'ikibaho ingene kimeze.

Uburundi uko buri mwaka utashe abanyeshuri bo muwicenda nabo mu wanyuma barakora ikibazo ca reta, ubu rero mu kwezi ku munani niho amanota yabo asohoka kandi akerekwa uwo wese ashaka kuyabona agasohokera ku mugaragaro.

Kuva ahejeje amashure y'isumbuye, yaciye asaba umutahe abavyeyi yuguruza ibiro bijanye no gusohora amasanamu no kugurisha ibitabo ndetse n'ibindi bintu vyose bikoresha umutwe.

Umushikira nganji mu vyo ajejwe harimo amagara y'abantu aherutse guhimiriza amashure yose yuko batokumira abana bagendane ubumuga bwo kutavuga, ariko yuko boshiraho ibishusho vyerekana neza ingene bokwiga ururimi rwabo rw'ibiragi kugira bashobore bafasha na bo bamenye mw'ishure.

Mu Burundi, amatora y’umukuru w’igihugu aregereje. Ico gikorwa catunganirijwe mu bibanza bizwi, vyorohereza abanyagihugu n’abanyeshure bose bafise imyaka n’ivyangombwa kugira bashobore gutora uwo bipfuza ko yobarongora muri uyu mwaka.

Mu mashure mato mato nko kuva muwakane gushika mumwaka wa gatandatu abanyeshure bariga ururimi rwicongereza bakiga ibitandukanye bakiga ningene umuryango uba upanze ingene umuryango uba umeze kuva kuri ba sokuru nabasokuruza.

Biturutse kunvura y'isegenya yaraye iragwa mw'ijoro ryokuw'Imana wo mundw'iheze ishure nshingiro ryokumutumba wa mabayi ryarononekaye amabati araguruka inzugu nazo zirasambuka, ivyo vyonyene sivyo vyononekaye imirima y'iryo shure nayone yarononekaye.

Kuva atahutse ava mu gihugu c'Ubutariyano aho yari yaronse amahirwe yo kwiga no kunonosora ibijanye n'itumatumanako ry'amakuru, umupfasoni Karorero yaragarutse mu gihugu ciwe c'amavuko kugira ngo arabe yuko yogerageza guteza imbere ico gisata.

Umurongozi w'ishure ry'i Makamba, yarihanikirije abanyeshure bose banikira impuzu zitose ku madirisha no ku nzugi z'ishure, kubera iyo ngeso ituma irangi ryononekara, igatuma n'ahantu hamota nabi.

Leta y'uburundi yarayitegetse abagwizatunga canke abo bose bikorera utwabo bafise ibigo vy'amasomero n'amashure bitobito yuko botegekanya ikibanza abana bazoruhukiramwo canke bazokiniramwo bashobara kuruhukiramwo agakiniramwo mumupira w'amaguru canke w'awmaboko canke ibindi.

Makurata yatanguye kwigisha akiri muto cane, atangura yigisha abana bo muwa kabiri ariko yigisha neza baramukunda biramukundura. Ubu yigisha muri kaminuza yarateye imbere kandi ni kubera mu nyuma zaho yahagaritse kwigisha mu mashure matomato akaja kubandanya amashure yisumbuye na kaminuza.

Kuva mu mashure mato mato Nduwimana yarakunda gukina umupira w'amaguru hanyuma bibandanya uko ntiyigeze abiheba, ubu akina mu mugwi uri mucicaro cambere muri higanwa ry'Uburundi, kandi akaba ahembwa agashahara gashimishije .

Mu Burundi haribonekeza ikena ry'igitoro ridasanzwe, ridasanzwe na buke buke , ubu rero niyo mpamvu uri mu gisagara ca Bujumbura canke mu nzindi ntara uriko uragenda n'amaguru uhura n'imodoka zitonze umurongo zirindiriye igitoro.

Kumvo yuko aho hantu hari umwavu gusa iyo imvura iguye abanyeshuri baguma mu mashuri ntibashobora gusohoka ngo batahe kubera haba hasa nabi cane bisaba yuko barinda gukura amazi bakayagabanya ariko biratwara umwanya mwishi gose.

Mu Cibitoke ca rugombo niho hatowe ingunguru yanyuma irimwo inzoga y'iyovyabwenge bitiriwe kanyange, izo nzoga rero ikaba yararondewe ntara zose na reta y'u Burundi kugira bayugare bayituze, kandi ntihagire umuntu n'umwe azosubira gusinzikarizwa ubuzima niyo nzoga.

Umushikiranganji muvyajejwe harimwo gutora neza ibibazo vy'amashure, yaramenyesheje yuko ubu ata kiringo kirenga indwi imwe ishure na rimwe rizokoramwo ibibazo vyo guheza umwaka.

Mu mashure mato mato biraboneka neza yuko ata suku rihari mu buzu bwa sugumwe, ico rero kikaba ari ikibazo gihanze amashure menshi, kubera yuko ivyo bishobora gutera ivyaduka abana bakagwara, ndetse bamwe bakanapfa kubera ingwara zikaze.

Kabura akiri muto yabonye abandi bana bagiye ku mashure na we arataha abwira abavyeyi biwe ati nanje nshaka mu ntware kw'isomero nze ndayiga menye ibintu vyinshi nk'uko abandi bana bose b'imyaka yanje baja kwishure.

Kabura n'iyindi miyabaga yo k'umutumba wa mabayi barize baratera imbere ubu barondera guteza imbere umutumba wabo k'urugo buryo bashaka kubicisha munyigisho zo kw'ishure ariko bakaba basaba umukuru w'igihugu ko yobafashisha ibibaho vyo kwandikako.

Ingoro y' umukuru w' igihugu c'Uburundi yarahinduye ikibanza iryambere yari mu gisagara ca Bujumbura hagati ubu iri mu gisagara ca Gitega neza na neza aho bita muri komine Gitega.

Umurwi ujejwe gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu waramenyesheje abanyagihugu bose bafise uburenganzira bwo gutora canke kwitoza yuko ivyo bikorwa bizobera mu mashure manini manini ya kera ahashobora guhurira abantu benshi.

Petero akiri muto yabonye abandi bana bagiye kumashure nawe aca ashaka kujayo nuko arataha asanga abavyeyi biwe aho bari bicaye arabasaba ati nanje nimuntware kwishure ntiyatevye kuyarangiza yaciye aja kwigisha abandi bana amaze kuyamara.

Umwigeme w'umuyabaga karorero kuvahejeje amashure yisumbuye ntiyicaye ntereze amaboko yaciriye arondera akazi, kandi akaba yakarondeye mu vyo akunda ivyo na vyo vyari ibintu vyitumatuma na ku vy'amakuru n'ibintu vyo gukora amasanamu ubu rero karorero ni karuhariwe muri ico kintu.

L'eta y'uburundi yaraye isohoye icegeranyo kivuga yuko ubu amashure yose ategerezwa kuba asa neza indani hasize impome zimeze neza bafise umuntu ajejwe gukubura no gukoropa kugira aho hantu hagume hasa neza abanyeshure ntibahebe ivyo kwiga.

Mu mwaka wa kabiri w'amashuri mato mato abanyeshure bariga gushushanya benshi muri bo iyo mpano bayisangamo abandi nabo kuba kwiga nyene kugira bamenye hama barengane uwo mwaka.

Umwigisha karorero yarase gutahura yuko iyuriko urakoresha inyabwonko atari vyiza kunywera amazi canke ibindi vyose bishobora guseseka iruhande yayo, kubera iyamazi asesetse canke ikindi kintu inyabwonko iba ipfuye biba biheze.

Igihugu c'Uburundi, n'igihugu kibanyi c'Urwanda bifitaniye imigenderanire mwiza, ariyo mpavu baherutse gufatikanya bakubaka ikigo kizokwakira abana bibimuga, ico kigo kikaba kirimwo ivyagombwa vyose kugira abo bana bashobore kwiga bameregwe neza.

Kuva ahejeje amashure ya kaminuza Karorero n'umwigeme atareze amaboko yamye akunda gukora, ubu rero arafise ahantu hiwe asohoza impapuro zanditseko ibintu umuntu aba yipfuza hanyuma akabirihira.

Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo inyigisho n'amashure yarasohoye itangazo rimenyesha abo bose bafise amashure yuko umuntu wese yubatse ikigo isomero ategerezwa kucubakira neza kuburyo abanyeshure batabona ibiriko biraba hanze nk'imodoka ziriko zirarengana kwibarabara kubera ivyo bishobora gutuma abanyeshure badakwirikira umwigisha mwishure.

Iyo imvura iguye abantu baba ku mitumba imwe imwe ifisemwo ivu ntihashobora gutaha, kubera habahamezenabi cane habahanyerera urumva hari abo amasanganya menshi kubihevye bakagenda, mbisaba rero yuko baca burira imodoka bamwe bamwe bararonka uwubatwara abandi bakarenda kuriya amahera.

Kuva ikena ry'igitoro ribaye nabi cane hariho abantu bafise imodoka nini nini biyemeje yuko bazohora batahana ibibondo bivuye ku mashure ,kugira ivyo bibondo ntibibure ingene bitaha cane cane yuko turi mu gihe c'imvura bobura iyo baca.

Umukuru w'igihugu c'uburundi na mugenzi we umukuru w'igihugu ca turukiya barahe bahuye baraganira baaganira ingene bokunva ubumwe bakakomeza imigenderanire mu vyo bafundikanije harimwo yuko bazo kubaka ishure ryakija mbere rimeze neza ryakira ababana bose.

Amashure yose ategerezwa kubaka neza, kuburyo abanyeshure bataba barundanye mu kigo, ahubwo bicara ari benshi batatu kuntebe, kugira nabo bashobora kwigisha abatari bake, ariko uretse ivyo ibindi vyose umushikiranganji yarabishimye.

Kuva imiyabaga myinshi yo mu Burundi itanguye gusohoka igihugu ikaja gukorera hanze kumugabane waburaya hasigaye hibonekaza amazu mashasha ubunywero buteye imbere kandi busa neza biraboneka yuko ico gihugu kiriko kiratera imbere.

Ku mvo y'uko abanyeshure bahora mu buruhuko burebure cane ,inka zararishije aho bahora bakinira ubu haramoye hameze nko mu bugararwa nta bwatsi na bukeya buhari uhatemvye uhasiga urukoba, ugakomereka.

Mu bikoresho vyononekaye vyinshi ni amameza, intebe, ibibaho n'ibindi vyinshi nk'impome, aho rero abanyeshure bavyononye bakaba bazohanwa bikwiye bakanatumwa n'ibikoresho vyo kubisubiriza nk'irangi ryo gusiga izo mpome canke imbaho zo kubaka ibindi.

Amashure ya leta mu kirundo aribonekezamwo ubukene bw'intebe butangaje, kandi bwinshi cane kugira ico kibazo bagitorera inyinshu basaba yuko abanyeshure atacobahora bariha boza barazana agafashanyo k'ibihumbi bitanu ku gice kimwe mwek imwe.

Agaseke gatukura karimo umusaraba sibagera aho gaseke karimo amakaramu n'ibikoresho abigisha bakoresha mu kwandikakibaho iyo bariko barigisha abanyeshure bifise amabara atandukanye kugira abanyeshure bashobore kubona neza ivyo mwigisha arikarandika.

Mu nzu y'uburaro nko mu bunywero canke ahandi hose nkahanu mu buraro bw'abanyeshure isuku ni ikintu gikomeye cane umuntu ajejwe koza ivyombo n'ibindi bikoresho vyose abanyeshure bakoresha ategerezwa kuba ari umuntu w'isuku akaraba amazi meza n'isabune kugira birinda ingwara.

Leta y'uburundi ifise umugambi wo gushigikira no guteza imbere urwaruka rufise impano ditandukanye canecane mu mupira w' amaboko ivyo rero na vyo ntizobikora ukundi, ariko izobashigikira mu kububakira ibibuga bakinirako no mu kurondera umwanya mu mashure yuko boza abarakina.

Muri no misi mu kigo ishure ryisumbuye ry'imabayi haribonekeza ubwononyi bupfa ku banyeshure aho bonona impome mu kuzihonyorako bakonona intebe n'amameza bakayavuna, kandi ngo bazofatirwa ibihano.

Umushikiranganji muvyajejwe harimwo amashure n'amasomero, yaraye asohoye ikete rimenyesha abanyeshure yuko uwuzofatwa wese ariko aronona ibikoresho vy'ishure nk'intebe, canke ibibaho, canke impome, ashobora gufungwa canke akarihishwa ivyononekaye vyose.

Umukuru w'igisagara ca Gitega yaraye ahimirije abanyagihugu bose y'uko uwegereye umuserege yohagira neza akahatunganya agakurayo ibicafu n'ibintu vyose bizibira amazi, kubera ikiringo c'imvura kigiye gutangura, birinde imyuzurira.

Iyo amashure ariko ariyumvira ibara abanyeshure bokwambara umwambaro wabo wa minsi yose bararaba ibintu vyinshi, bararaba ikigo cabo ingene kimeze bararaba ingene aho hantu hameze nimba hari ivu canke hubatse, bakaraba kandi ibara ridakaza ubucafu.

Umukuru w'igihugu aherutse gusohora icese gishasha kivuga ku mande. Mu mande mashasha yoba arimwo, harimwo yuko umuntu wese afise umuserege imbere y'inzu yiwe azorihishwa amande ni haza inzego z'igihugu bagasanga ntihameze neza, hasa nabi.

Hagowe umuntu atize amashure matomato kuko murayo mashure ariho biga gusoma indome rumwe rumwe ukarumenya, hanyuma bakakwigisha ibiharuro, bakakwigisha amazina yabo mubana bose munzu, hanyuma uko umwana akamenya ibikenewe vyose agakura ameze neza.

Mu mugambi wo gushigikira imiyabaga iki n'umupira w'amaguru musitaneri wa kominemabayi yarahimirije yongera aterakamo abanyagihugu bose n'abavyeyi bose bo muri yo komine yuko boshira hamwe uburyo kugira abashobore gusubiramwo ico kie bibuga rgisa nk'ikiko kirahera.

Uburongozi bw'amashure buriyamirije abanyeshure bose bugurura amadirisha bagaca bayasiga yuguruye, ubu rero barababwiye yuko uwuzofatwa yavyibagiye azohanwa, ndetse akanariha ivyononekaye.

Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo inyubako yarateye akamo abanyeshure bose biga murico gisata yuko bokwiga bakaronka amanota menshi kandi yuko bazobashigikira kugira basohoke igihugu baje kurahura ubgenge .

Mu bigo binini vyose vyisumbuye nk'amasomero, nk'amaratiro, ububare n'ibindi bintu bifise ibibanza binini vyubatsemwo, usanga hariho ivyapa vyerekana iyo umuntu agiye n'iyo avuye, bikaba kandi hariho n'umuntu ashobora kukwereka iyo uriko uraja n'iyo ushaka kuja.

Umushikiranganji mukuru ajejwe ibijanye n'isuku mu gisagara arahimiriza abantu bose bafise uburaro bw'abanyeshure, amashure y'uburaro yuko bokwitegereza neza ingingo yafashwe iyo kwonona ibintu abanyehure bagahanwa.

Bitew n'umuyaga mwishi wateye mwijoro ryo kuwimana wo mundwiheze, ishure rito ryo kumutumba wa mabayi ryarononekaye, amabati araguruka, inzugi nazo zirasanbuka, eka sivyo vyonyene vyononekaye, hariho n'abakomeretse.

Umushingamateka muvyajejwe harimwo ibidukikije, yarasohoye icese kibuga yuko :<< Uwo wese afise ihinguriro rihingura impapuro bivuye mu biti ategerezwa kwitaho gutera ibindi biti uko aranduye kimwe>>.

Buramatari w'intara ya Makamba, yarahimirije abajejwe n'abarongoye amashure bose, yuko boza barafata abanyeshure bose bonona ibikoresho vy'ishure, bakabashira hamwe, bakabahana, bakabatuma, nk'uwavunyr intebe bakamutuma izindi, nk'uwononye uruhome bakamutuma irangi akahasigisha.

Kwishure ryi Mabayi hari habaye ihiganwa ryo gushushanya KARORERO niwe yatsinze yashushanije umwigisha ariko arigisha abana batandatu mw'isomero uwo mwigisha yari yambaye agakoti gafise ibara ryiza n'akajipo kubururu.

Umukuru w'igisagara ca bujumbura yasohoye itegeko rivuga yuko uwo wese afise ishure atwara ishure ategerezwa gusigaza ikibanza abanyeshure bazokiniramwo bazorohukiramwo canke bazokwinoneramwo imitsi kugira ubwenge bugumw kugihe.

Mu gisagara ca Bujumbura niho hari ishure ryitiriwe ishure ryigenga iryo shure rikaba ryatangujwe n'abantu b'abagenzi batatu kandi rikaba ryinjiza amahera menshi rikaba ar'ishure ry'akarorero ryigisha neza.

Abigisha banonosore ivyo kwigisha indimi zitandukanye, nk'ururimi rw'igifaransa, urw'icongereza, canke izindi nyinshi, barafise ubuhinga bakoresha nko gushushanya ivyo bariko barigisha, n'ivyo bariko baravuga, kugira abatabizi bashobore kumenya icarico mu rurimi bumva.

Muri no misi, kubera ingwano irikiraba mu gihugu co mu buseruko bw'isi haribonekeza ikena ry'igitoro ridasanzwe mu gihugu c'uburundi ntusha kuronka imodoka yiyunguruzamwo, kubera izo zitakiboneka aho uzibona honyene, naho ziba zitondeye umuwe umurongo kugira dironke ico gitoro.

Mu mashure y'uburaro batekera mu bisafuriya binini kubera abanyeshure ari benshi, usanga nk'isafuriya y'umuceru ari isafuriya yojamwo nk'amaritiro y'amazi nka mirongo itanu, ariko rero ivyo ngo sivyiza kubera ngo iyo hagiyemwo ubucafu abo bana bose barwarira rimwe.

Abanyeshure biga kumashure yingenga ntamwambaro bafise basangiye uhari, umwe wese yambara impuzu ashaka kandi usanga benshi murabo bafise n'umushatsi mwinshi, kubera vyemewe n'amategeko yaho yashizweho kugira aborohereze.

Mugisagara ca bujumbura hariyo ishuri ryitiriwe umweranda Mikaheri aho bareresha abanyeshure indero runtu n'indero rukirisu kugira ivyobibondo bikurire mumana. Iryoshure bambara umwambaro urimwo ibara ryera n'iryumuhondo.

Amashure y'uburaro y'abana batobato usanga afise ubusahani bafungurirako bw'amabara menshi ivyo na vyo nimvo yuko abana batobato bakunda amabara menshi atandukanye.

Igihuhusi caturutse ku nkukura y'isi caratumye amashure menshi yononekara, uburaro bw'abanyeshure burononekara, ndetse naho bafungurira ntihasigaye ,hameze nabi cane.

Mu kwezi kw'icenda niho abanyeshure biga mu mashure yisumbuye na matomato batangura ishure neza na neza, abafise ibibazo baheza mu kwezi kwa gatandatu abatabifise nabo baheza mu kwa kane.

Reta yarasohoye icese kivuga yuko umuntu wese azotangura kwubaka inzu ya kijambere afise ikiringo cimyaka cumi kugira agiheze ati bitangeze uko iyo nzu bazoca bayifata hanyuma bayigurishe bamuhe amahera.

Mugihe c'amatora aha ugiye ku mashure manini manini afise ibibanza binini urabona abantu benshi batari abanyeshuri abo rero ntibagutere ubwoba baba ari abantu baje gutora harimwo n' abitoza.

Umukure w'igihugu c'uburundi yaraye asohoye itegeko rivuga yuko ikigo cose c'isomero ishure gitegerezwa gusiga ikibanza canke kikubaka ahantu hagenewe uburukiro bw'abanyeshure nko kwinonora imitsi canke gukina ibintu bitandukanye kugira ntibarambirwe n'ishure.

Kuva intwaro y'amashure mato mato ihindutse ikava kuri buramatari ikaja kuri umusitanteri biraboneka neza yuko isuku muri ivyo bigo ryiyongereye cane, kandi abanyeshuri na bone bakaba bafasha muri iryo suku bikaba ari bintu bishimishije cane.

Ubu ikigo cose gitegerezwa kuba gifise ahantu bakinira umupira w'amaguru n'uwamaboko, ndetse n'abanyeshure b'ibimuga bakabategurira aho bazokinira naho bazokwinonorera imitsi, iryo n'itegeko ryavuye kwa mukuru w'igihugu.

Umukuru w'igihugu yasohoye itegeko rivuga yuko uwo wese afise ishure ategerezwa gusiga ikibanza, ah'abigisha baho bazosiga ama modoka, kugirango ntibazigsige kw'ibarabara ,kubera ubusuma bwabaye ndansi murino misi.

Umushikiranganji muvy'ajejwe harimwo ibidukikije ,yifadikanije n'uwujejwe ivy'ubworozi n'uburimyi, baraye batanze ibikoresho imiyabaga izokoresha kugira yige ibijanye no kurima ahantu hatonya ibintu vyinshi.

Kaminuza iri mu Burundi yitiriwe ibiyaga binini, ni kaminuza iteye imbere cane ifise ibisata birenga cumi na bibiri ariko ubu kubera ubwinshi bw'abanyeshure bashaka kwagura bariko barondera ahandi bokwubaka kandi baraharonse ndetse n'ibikorwa barabirembeje.

Ishuri ryo ku murwa mukuru w'intara ya makamba, ryaratwawe isegenya yaguye ku w'imana uheze ivyo navyo bikaba vyavuye yuko iryo shuri ryubatswe ku musozi hadakurikijwe ibiranga inyubako zo mu musozi, bisigura rero yuko ivyononekaye ari vyinshi cane.

Kamenuza yitiriwe iy'ibiyaga binini yararonse abanyeshure benshi kuburyo biyumvira ivyo kurondera ikibanza ahandi hantu bakagura inyubakwa zabo , bakazana n'ibisate bishasha birenze kuri bitatu bari bafise.

Umugwizatunga bita mayondori w'umurundi amaze imisi yubaka inyubako za kija mbere aho murizi turashaka kuvuga isoko yo mu kamenge canke tukavuga ishure, ariko arubaka ry'akarorero rizokwakira abana bashika amajana atanu rikabigishakoe ubuntu, kubera bazaba batohwe muri bake bafise amu nota menshi cane.

K'uwimana uheze hariho urubanza kw'ishure ryisumbuye ry'imakamba, bariko bakeza imyaka mirongibiri n'itanu iryo shure rimaze rikora, hakaba hariho abategetsi bamwe bamwe bize kur'iryo shure, bari bahashitse kugirango babatere iteka.

Ikigo citiriwe irise ya mutima mweranda nishure ry'akarorero riri mu ku mutumba wa gihosha mu gisagara ca gujumbura aho iryo shure ritaronka bose, ariko rironka ubishoboye apana mu buryo, ariko mu manota kuri iryo shure baraba manota kugira umunyeshure aharonke ikibanza.

Igihugu c'ubuganda ni igihugu gitangaje cane muri ico gihugu nta shure narimwe gisumbuye abana bagenda bagataha, ariko hose hari uburaro abana baragenda bakabayo bakagaburirwa, ndetse bakigishwa n'ibindi vyinshi bitandukanye ataribijanye n'ivyirwa gusa.

Amashure yisumbuye menshi asigaye akunda gusiga inyubakwa zayo ibara ryubururu ngo kuberiki nikubera iryo bara ritononekara cane naho abanyeshure bagenda bararikorakora ntiripfa kucafura kandi riraramba.

Ubuserukizi bw'igihugu c'ububirigi mu burundi bwaratanze imfashanyo z'ibikoresho imiyabaga izokoresha mu kwiga ubuhinga bujanye no gufata amashusho n'amasanamu, mu ntumbero yo gutegura ihiganwa rizohuza urwaruka ruvuye mu ntara zitandukanye z'uburundi.

Umukuru w'igihugu c'uburundi yaratunganije ihiganwa rihuza ugwaruka rufise imigambi irashe kandi y'iterambere aho berekana ibikorwa vyabo, bamwe muribo bahingura umuyagankuba mumishwarara y'izuba abandi bakora amasamirizi.

Kuva ubuhinga bwo kwerekana amashusho abizwe munyabwonko buteye imbere abigisha barawukoresha cane, kubera bituma abanyeshure bose babona neza n'abicaye inyuma bakabona ivyo bari ko bariga bitabagoye.

Abanyeshuri bo muri kaminuza y'uburundi, biga mu gisata c'ubutunzi bariko barakora ikibazo aho uwuzogitora azoca aronka amahirwe yo kuja kubandaniriza ivyirwa vyiwe mu mahanga mu gihugu c'ububirigi.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe irya mutima mweranda n'ishure ry'akarorero rifise ikibuga kinini gitemo ibiti vyinshi bitandukanye hariho birebire na bigufi hakaba hariho n'intebe zo kwicarako kubashaka kuyaga.

umsuhingatahe KABURA n' abo bakorana mu nyubako ya mazu ya reta bariko bariyumvira bongera bategekanya ingene bazokwubaka inzu shasha y' umukuru w' igisagara ca Bujumbura bitegekanijwe yuko izokwubakwa mu kiringo c' imyaka ibiri.

Kabura n'abagenzi biwe bafise ishirahamwe batanguje kugira ngo bakimure ikibazo c'umuyangankuba muke kiri ku mutumbi wabo, imbere yuko batangura gukora bambara umwambaro wagenewe ico gikorwa ugizwe n'impuzi z'ubururu n'inkofero y'umuhondo hamwe n'ibikingira amatwi bifise ibara ritukura.

Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi , yaragendeye ishami rya kaminuza y'uburundi riri mu ntara ya gitega aho bita izege, hanyuma ashitseyo abanyeshure baramwereka bimwe mu bimwe muvyo bariko bariga baramwereka ubuhinga bize bwo guhinyanyura no kuharura kuraba yuko ibiterwa bimerewe neza.

Abanyeshure biga mw'isata c'ubuvuzi muri kaminuza ya rumonge baratewe iteka ryo kugenderwa n'umukuru w'igihugu, kandi abo ntibatinye baramwubahutse baramubaza ibibazo baramubwira ibibazo vyabo kugira arabe ico babafasha a.

Ubuserukizi bw'igihugu c'ubutaliyano, bufadikanije n'ubuserukizi bw'igihugu c'ubudagi, burafise umugambi wo guteza imbere urwarukarwo mu burundi biciye mu mfashanyo n'ibibanza bazowubakira ku bashaka kwiteza imbere biciye mu mpana zabo nk'ukuririmba gushushanya n'ibindi.

Kuva ubuhinga bw'ukwerekana amasanamu ari ku nyabwonko muriko murakoresha mukayerekana ahandi hantu nko ku ruhome budushwayemwo, ubu ntamuntu ashobora gukora atabufise kubera bworosha ubuzima cane. Mu manama canke no mu mashure, barabukoresha rwose.

Kuva umushikiranganji, muvyo ajejwe harimwo amashure n'inyigisho, asohoye itegeko rivuga yuko uwutazora ikibazo co mu mwaka w'icenda azoca abandanya muvy'imyuga, adashobora kubandanya mu mashure, imiyabaga myishi yarijukiye imyuga nk'iyo gushona, nk'iyo gukora amamodokari n'ibindi, canke nk'iyo gukora ibindi bintu vy'amaboko.

Bitewe n'ingwano iriko iraba mugihugu kibanyi citwa Congo, abanyaguhugu batari bake baho baraje kurondera aho babandaniriza amashure mugihugu c'Uburundi ;bamwe bashikiye muri Kaminuza abandi babandanya amashure yisumbuye kandi barahamenyereye.

Mu misi yahera igihugu c'uburundi kitaratera imbere ngo inyabwonkozi hashike, umwigisha ariko arigisha abanyeshure yategerezwa kwandika ku kibaho akaguma avuga n'ivyo rikarandika, ariko, ubu muri no myaka nyabwonko yariahashitse izanana n'ibindi bikoresho vyinshi bikorana, ubu mwigisha arashobora kwerekana amasanamu y'ivyo yateguye ingene zokwigisha.

Umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo inyigisho n'amashure, yarayiyamirije amashure yose yemerera abana bakaza bambaye imyambaro itabereye kw'ishure yuko uhuwishure bazofata bimeze uko bashobora kutyugara, kuko atandera ro riko riratanga.

Umushiranganji mu vyo ajejwe harimwo imigenderanire n'ibindi bihugu yaramenyesheje imiyabaga yose ifise impano zo guteka n'abandi bose babikunda bifuza kubijamwo yuko bagize amahirwe bakaja mu bihugu mu mahanga bibe ivyo bintu bizobafasha kuronka agafaranga n'ukuntu babaho neza.

Abanyeshure bahurikiye mu gisata kijanye n'ubuhinga bugezweho barabukunda, kandi barabikoranda umwete, kubera ico gisata ari igisata ukora ibintu uko bikorwa n'abahinga, kandi utaguma usoma mw'ikaye wandika gusa.

Abanyeshure biga mw'isata kijanye n'ivyo inyubako kenshi mu kwiga bakora ibikorwa vy'amaboko barafise umwambaro wagenewe ivyo bikorwa impuzu z'ubururu zikomeye hamwe n'akantu kameze nk'inkofero gafasha gukingira umutwe.

Mu gihugu c'urwanda hariho ibigo biteye imbere cane aho bateranya imodoka zivuye mu mahanga ziza ari ibice bice, ariko zigeze mu Rwanda bagashabora kubiteranya ikaba imodoka igenda ikomeye imeze neza.

Abanyeshure bo muri Kaminuza y'Uburundi batewe iteka ryo kugenderwa n'umukuru w'igihugu aho bagize inama bavugamwo ibihanze umunyeshure bimubuza kwiga neza no gutera imbere. Abigeme bakaba bari bakerebutse cane muri iyo nama.

Abanyeshure bo mu mashure mato, ndetse na yisumbuye, ndetse n'abo muri kaminuza barakunda icirwa kirimwo inyabwonko, kubera iyo yoroshe ubuzima, kandi ivyo barondera vyose bagashobora kubitorera ahantu hamwe, kandi rero ni igiterambere r'igiho ugu.

Bivuye mumigenderanire myiza cane igihugu c'Uburundi gifitaniye n'igihugu ca Turikiya, barashize hamwe inguvu n'amafaranga, babona kwubaka ikigo c'akarorero kizohuriramwo abanyeshure bavuye mumihingo itandukanye y'isi. Nk'ubu turashobora kuvuga abirabure, abarabu, n'abandi.

Umukuru w'igihugu c'Uburundi, yagendeye abanyeshure ba kaminuza kw'ishima riri i Makamba, aho yariko arabigisha ababwire yuko uwuzorpmka amanota menshi gusumba abandi azohanwa amahirwe na leta y'Uburundi yo kuja kwiga hanze.

Mu gihugu c’uburundi, mu gisagara ca bujumbura, ari naco gisagara gikuru muri ico gihugu, hariho ishure rishasha ryakira abana batoya, abana bo mu mashure mato mato, n’abo mu mashure yisumbuye. Rikabiriza, rikabagaburira, rikabigisha, kandi rikabaha n’amahirwe yo kubandaniriza amashure yabo hanze, mu makungu.

Ubuserukizi bw'ubufaransa mu burundi burafata cane mu mugongo ku rugero rushimishije, kandi rwihariye abanye ntubose bimiyabaga bafise impano zitandukanye harimwo gucapa gushushanya kuririmba gutamba no kuyaga ibindi bintu vye inshi vy'i nkoramutima.

Urwaruka rw'ubu rwaratahuye yuko ivyo wize atarivyo wama ukoramwo imisi yose. Ubu rero bariko barijukira imyuga nko kubaza ,nko gushona ibirato canke gukora ibintu bijanye n'inyumako kubera babonye yuko bishobora kuvamwo amafaranga ukabaho ,ukabeshaho n'umuryango wawe.

Kuva mubuto bwiwe ,Karorero yamye akunda ibikorwa vy'amaboko, nihagiye gukura yaciye atangura gukunda ibikorwa bikoresha umutwe, birimwo ibiharuro vyinshi, n'ubundi buhinga buhinyanyuye bwinshi, abona guterimbere murivyonyene.

Umwuga wo gukora ibikoresho bikoreshwa mu nyubako, nk'amabati canke ibintu vyose guhingura mu vyuma, uwo mwuga abantu benshi barawirukira, ufata umwanya ariko uraryoshe kubawukunda.

Umushikira nganji mu vyo ajejwe harimwo gutunganya ivyo akazi yarateye akamo imiyabaga yose ihejeje za kaminuza yuko bokwijukira ibikorwa vy'amaboko bakijukira, kandi n'ubworozi, kubera aho hariho hava akazi.

Mubituma urwaruka rwo murino minsi rwirukira ibintu vyinyubako harimwo yuko iryo soko riri ari rinini cane kandi rishobra gusangirwa nabenshi bamwe bakubaka ibintu bito bito, abandi bakubaka ibigereranye, abandi bakubaka ibintu binini nkamasoko yigihugu n'ibindi.

Kuva atahutse ava mu gihugu c'Ubuhindi aho yari yaronse amahirwe yo gukurikirana inyigisho zijanye n'inyubako za kijambere, umusore bucumi yarateye akamo yongera atanguza umugambi wo gukora amabati.

Murino misi haribonekeza igitigiri c'iyongereye cane c'amahinguriro y'amabati, kuva kera u Burundi bwamye butora amabati hanze y'igihugu, ariko ubu hariho amahinguriro menshi akora amabati abikuye mu vyuma, ivyo bigatuma abarundi bashobora kuronka amabati akomeye Kandi azimbutse.

Minani ni umusore yaronse amahirwe akiri muto yo kuja kunonosora ibijanye n'inyubako mu gihugu c'ububirigi. Ubu yarateye imbere abona gutahuka aza gukorera umugambi wiwe wo guteza imbere ivy'inyubako mu gihugu c'amavuko ciwe c'urwanda.

Igisata c'inyubako n'igisata gihurikiyemwo ibikorwa vyinshi Kandi kikaba cirukirwa cane murino misi. Ivyo navyo si kuyindi mvo ni imvo imwe akaba ari yuko kirimwo amafaranga menshi kandi yuko abantu bajejwe inyubako bubahwa cane .

Ishure ryubatswe n'abazungu mu Burundi riri ikiriri niryo shure rya mbere ryizeko abantu mu Burundi rikaba ryigako abantu b'incabwenge gusa biga mu buryo bwa Leta, abo nabo bahejeje baca baronka amahirwe yo Kuja kunonosora hanze ivyo baba barize.

Abahinga muvyo bakora harimwo amazi baramenya gukoresha imetero kugira bapime aho mazi ari mw'isi ivyo iyo bamaze ku bimenya baca bamenya aho batera ibintu bifasha ku dugana ayo mazi gushika iyo bashaka ku yageza.

Umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo amagara y'abantu yaraye yakiriye icese imfashanyo yavuye mu gihugu c'ubuhindi kugira ifashe abanyeshurire bashaka kwiga ibijanye no kuvura abantu mu buryo bwabo n'ibindi vyose bazabbakeneye.

Abanyeshure biga mw gisata c'ubuvuzi mw'ishami rya kaminuza y'uburundi iri mu ntara yangozi barasavye umubonano n'umushingamateka mwu vyo ajejwe harimwo amagara y'abantu kugira ngo bamusabe yuko boronswa ibikoresho bikwiye vyo kwigirako.

Abanyeshure biga mugisata c'itumatumanako ry'amakuru, mukigo ca kaminuza y'Uburundi aho bitiriye ku Mutanga mu gisagara ca Bujumbura, barasavye umukuru w'igihugu y'uko yosaba abandi bakuru b'ibihugu, urunganwe rukaza ruraja gukorera muri ivyo bihugu bibanyi.

Umushikiranganje muvyajejwe harimwo inyubako yifadikanije n'uwujejwe ivy'inyigisho n'amashure, barategetse abanyeshure bose yuko imbere yo kwiga ibijanye n'inyubako bategerezwa kwambara impuzu zitegerezwa kubakingira kugira ntihabe impanuka.

Mu bisanzwe, mu bisata vyinshi kaminuza ni imyaka itatu. Aho ibivuyemwo, ni nk'ibisata vy'itumatumanako ry'makuru n'ibisata vy'ibikoresho bikoreshwa mu nyubako canke igisata c'ubuvuzi, nivyo bitwara imyaka hagati y'ine n'indwi.

Abavyeyi b'abarundi ,baratanguye kubona ingaruka nziza zo kwigisha umwana wawe mw'ishure ry'uburaro, aho kumureka ngwaz'arataha ,aho naho ni nkizi zikurikira: umwana wawe arisanzura mubandibana, agashobora kuronka nivy'azarakora ureste kuguma yiga, kandi akaronka n'abagenzi bitamugoye.

Iyo ikigo cose kikiri gishasha ariho kicugurura imiryango yaco ,kirarondera umuntu afata amasanamu kugira aze afate amasanamu hanyuma ashiremwo amajwi , agire imyiyamamazo kugira kimenyekane n'ibikorwa vyaco.

Itumatumanako ry'amakuru mu Burundi rimeze nabi muri ino misi, ubu rero abanyeshuri benshi barirutse muri ico gisata kugira bijukire imigambi yo guteza imbere ico gisata kandi kirimwo amahera menshi cane ntibazobihomberamwo.

Kabureni yanonosoye ivyo gukora ibikoresho no gufatanya ibitwara amazi mu gisagara cose, Ubu akaba akora mu ishirahamwe ritanga amazi n'umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura, eka ndetse no kubutare bwose bw'ico gihugu.

Ubuserukizi bw'igihugu c'ubufaransa mu burundi burafise ikigo kijejwe gufata munda imiyabaga ifise indoto zo gushika kure biciye mumpano zayo nko gushushanya; no kuririmba; no kuvuga; no kwandika amajambo y'inkora mutima.

Ubuhinga bwanone bwaradushwayemwo, ubu usanga mu makaminuza, mu mashengero menshi, ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi nk'aho bariko barerekana amasanamu n'amareresi mashasha, bariko bakoresha ubuhinga bwanone.

Umwigisha mukuru muri kaminuza y'Uburundi yarihanije abanyeshure guterera inkuru aho abigisha baca ,ariko yuko m'umwanya wokuruhuka boza baragenda nko kubibuga vy'umupira canke vy'amaboko bagafata udutebe bagaterera inkuru ngaho.

Umushikira nganji muvyo ajejwe harimwo gutunganya akazi yarateye akamo imiyabaga yose ihejeje za kaminuza yuko bo kwijukira umwuga wo guteka no gutunganya akazi ko mu gikoni kubera mu mahanga nko mu gihugu cu Buransa ako kazi gahemba neza cane.

Iyo amatora yegereje abashaka kwitoza mu kibazna c'umukuru w'igihugu bose bariyamamaza bakagenda mu ntara zitandukanye z'igihugu kugira bafatanye ibikorwa n'abanyagihugu hanyuma bashobore kwitoza kurondera amajwi.

Mu gisagara ca Bujumbura ,k'umutumba wa Ngagara, niho har'ishure abanyeshure benshi bo muri uwo mutumba nyene bizeko. Muri abo bamwe n'abavyeyi bigisha ho abana b'abo.

Abanyeshure bahurikiye mu bisata vy'itumatumanako ry'amakuru canke iry'ubuvuzi hamwe n'iryinyubako barabona ibikoresho vyinshi bakoresha mu gupima utuntu dutoduto udashobora kubonesha amaso gusa.

Muri ino misi urwaruka rwishi rwo mu Burundi ruriko rurirukira kuja mu gisagara ca Dubayi , aho baja gukora igikorwa co kwubaka amazu ageretswe incuro nyishi , amwe amwe arashikana incuro mirongo itanu ayandi akazirenza , abo bantu rero bahembwa amafaranga mva makungu , ari nayo mpamvu bakunda kujayo.

Biturutse ku migenderanire myiza iri hagati y'igihugu c'ubuhindi n'uburundi hariho amashure menshi yugurujwe yo muri ico gihugu ayo na yo akaba yakira abana benshi bashaka kwyiga mu rurimi rw'icongereza, ndetse n'ubwo ikidagi ivyo na vyo bikaba bri ibintu bishimishije coahantu.

Abanyeshure biga mugisata c'itumatumanako ry'amakuru, mukigo kaminuza y'uburundi, barasavye Umukuru w'igihugu yuko yorondera imigenderanire myiza n'ibihugu bibanyi, kugira bashobore kuja gukora hanze canke ahandi hose mumakungu.

Mu burundi urwaruka rwijukiye imyuga canecane nkiyo gushona nk'iyo kwubaka ni yo gukora amamodoka, iyo gukora amamodoka usanga bari ku muga mukuru witiriwe buyenzi aho icare co cose bakigukorera, kandi ku mahera maki.

Abanyeshure bo muri kaminuza basigaye bakoresheje ubuhinga bwa none, bamwe bakoresha terefone ngendanwa abandi bakoresha ibintu biterekana amasanamu kugirango umwigisha ntagume yandika kukibaho ahubwo akoreshe umwanya neza wo kubigisha.

Kuva atahutse ava mugihugu c'Ubudagi aho yari yaronse amahirwe yogukurikirana inyigisho zinyanye no gukora ibikoresho vy'itumatumanako vy'amakuru, umusore Minani yarateye akamo yongera atanguza umugambi wo gukora ivyo bikoresho akoresheje ibintu bizimbutse cane.

Ikigo citiriwe rise ya mutima mwiranda, ni ikigo cubatswe mu buhinga buhanitse, ni ikigo gifise ahantu hanini cane, kandi bahakoresheje neza hubatswe amasomero ibintu bigiramwo, ndetse n'ahantu bw'ubikovy'ibitabo bashobora kugenda bagasoma bakarahura ubwenge.

Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo amashuri n'inyigisho, aherutse gusohora itegeko rishasha, rivuga y'uko, umunyeshure atazotora ikibazo co muw'icenda, atazoronka akaryo ko kubandanya. Ariko, ategerezwa guca aja muvy'imyuga.

Abiga ubuhinga bwo guhinyanyura no gukora amatara barashoboye ibintu vyishi, kandi bikaba bisaba kwumva ibiharuro nibindi bintu vyinshi bitandukanye bisaba no gukoresha umutwe kugira ukore ibintu bishasha bizokworosha ubuzima.

Igisata cimpamya bushobozi muri kaminuza yuburundi giherutse kuronswa imfashanyo igizwe ninyabwonko zirenga amajana abiri na mirongo itatu na zitanu aho hose ni kugira bashigikire abanyeshure bari murico gisata.

Umushikira nganji mu vyo ajejwe harimwo amagara y'abantu yaraye atanze ibikoresho bivuye mu gihugu c'ubuhindi nk'imfashanyo ku bigo vyose vy'akarorero bijanye n'ibintu vy'ubuvuzi.

Abanyeshure bahejeje mu gisata c'inyubako barabonye yuko akazi batoronka bose bamwe bamwe bariko bariyungunganya bagatangura gukora inganda zikora amabati izindi nazo zikora ibikoresho n'amatafari kugira barabe yuko boteza imbere igihugu cabo.